Nyɔnu aɖe bɔbɔ eye wolé agba me klɔm ɖeka lé agba ɖe asi eye etɔ̃lia hã le nu kplɔm kple exa kpui aɖe.

Sukukpodzi, eŋu am eve aɖe pak ɖe ati gɔme, nufialw woame etɔ̃ aɖewo hã tsi tsitre le asem ka, hafi sukuviawo hã le fefem le sukukpoa dzi.

Nyɔnuvi aɖe nɔ anyi kple viawo le nu nyam le kɔƒe aɖe me. Evia ɖeka le agba me kɔ asi yi dzi le nu kom. Exɔa hã aba le xɔa ƒe ŋku me.

Nyɔnuvi woame tɔ̃ aɖewo le ha sem le dzidzɔ kpɔm le woe ɖum. Woame ve kɔ abɔ ɖe dzi ya wole woe ɖum ele nu kom le aseye tsom. Nyɔnu aɖe hã le megbe na wo, nɔ anyi ɖe mɔto.

Ŋku gbagba tɔ aɖe le emɔ me tsom kple eƒe avu la. Eƒe ŋku gbã ta ele ati ɖe asi wokɔ le emɔ fia eɖokui hafi wokɔ le mɔa tsom.